Zvavakukudzwa kuti vana veshe vanofasisa kuende kuchikoro kunofunda veitamba veizerereka variyo nemi vadzidzisi vavo. Vana ngavasagare kumbatso.

Vana vadoodori vanosisawo kuende kuchikora uko pevanopiwa mukana wekureketa nevamweni, nekufundiswa zvimweni zvevanenge vasingazivi. Kakurutu vanofunda veitamba.

Tinokurudzirwa kuti tive vanhu vanodakarira nyika yavo uye nekuteedzera mitemo dzinenge dzaiswa nemukuru wenyika mwana weshe wakazwi ngaende kuchikoro ngazviteedzerwe ngazvidaro.

Vana vezvikora zvepashi vanokurudzirwawo kuti vawe vanogona kunyora nekuverenga kuitira kuti pavanoenda pazvifundo zvepadera vange veizvikona.

Vezvefundo vanoona nezvazvo vanoramba veikurudzira kuti avo vanovaka zvikora zvavo pachena ngavave vane zvikwanisiro uye veivaka zveitedzera mutemo.

Zviriyo zvikora zvedu zvakavakwa nemazvo zvinopawo vana vepashi mukuwo wekundoverenga muzvikamuri zvinenge zviine mabhuku kuitire kuti vana vajairire tsika yekudzierengera.

Vana ngavakurudzirwe kuwonawo zvivhitivhiti, zvechizivano zvinoenderana nezera ravo, izvo zvisingazovaratidzi zvinonyadzisa, kana kuvafundisa zvisina basa.

Zvikoro zvedu zvepashi zvine vanozvi mirira kudera dera kwe hurumende avo vanenge veitaura nenyaya dzema maticha anenge eyi hora mihoro mudoko vanoda ku kurudzirwa kuti vashande nesimba.

Tinokurudzirwa kuti teiaka zvikora zvedu zvingava zveHurumende kana zvakazvimirira zvega tiise ndau dzekuti vana vanokwanisa kutamba midzuwe kana mitserendende.

Vana zvikomborero zvinobva kuna Mwari. Ngekudaro tinokurudzirwa kuvapa kodzero dzavo dzakafanana nekufunda. Mwana ngaaendeswe kuchikoro uye ngaapihwe zvakakwana.

Zviriyo zvikora zvinodzidza vana vadodori, zvinosiso kuva nezvihlayo zvezera ravo kuitira kuti vana ava vasadontha vakakwira pazvihlayo zvinenge zvakakwirisa.

Tinokurudzirwa kuti ngatiendese vana vedu kuzvikora, tisasiye vana veinzerereka nentaraunda yeshe, kana vaguma mazera ekuenda ekuchikora vana ngavaendeswe kuzvikora vanofunda.

Zvinokurudzirwawo kuti zvikora zvive nezvekushandisa zvingava zvingava zvaticha kana zvemwana wechikora ,basa rinoendeka kana zvekushandisa zvikwanisiro zviripo.

Tinarondanho repashi iro rinokurudzirwa kuendwa nemwana weshe anenga akwanise makore danho iri rinofanirwa kuva nezvihlayo zvinoenderana nezera revana avavo kuti vakagara vagare veinyora zvakanaka.

Vana vanoenda pazvidzidzo zvepashi. Vanofanirwa kuvakirwa zvitiro zvavo zvechikora pane ndaraunda yakati kurei kuti vakwanise kuzotamba mitambo dzavo dzavanenge veida panguva yavanenge vambozorora zvechikora.

Kuretu vana vaingobuda nekupinda pananoda. Tinazvo zvikota zvedu zvava kunasurudziirwa

Zvirozvo zvakatanga zviri zvemadhokodheya ega kuti abva kuzvikora anovhura zvibhehlera. Zvavawo kuvadzidzisi akabvawo kuzvikora asina kuwana basa ane zvikwanisiro unobvumirwa kuvhura chikora chake.

Tinavo vana vedu vanoenda kuzvikora zvepashi zvikora zvepashi zvakuvakwawo neunyanzvi nekuti vamweni nevanozvivakira vega zvinenge zvine pekutambira .

Tino detsereka kana tika detserawo hurumende kuti ivake zvikoro zvayo zvakanaka muntu uno kurudzirwa kuti ave muntu ano enda kune vamwe panguva dzino diwa.

Vana vedu vechidanho chepashi ,vari kuwanikwawo veifundiswa, kuti vafunde vakaningira pazvitivhiti, asi vanosisawo kufundiswa kui vasaenda kootsvaka zvisina maturo pavhitivhiti apapo.

Tinokurudzirwawo sevana vanoenda kuzvikora zvepashi, kuti tive tine pekugara pakanaka, uye patingatikuvadzi, uye panoenderana nezera redu, kuti tigare zvakanaka.

Kuzvikora zvedu zvepashi vana vanofunda ngekupona nazvo madziro evana vezvikora ngave ane zvimufananidzo nezvekuerenga zvakawanda kuitira kuti vafunde.

Zviriyo zvikora zvepashi zvakanasirwawo kuti vana vakwanise kufunda veiisa zviro zvavo zveikiyirwamo kuti umwe naumwe asatama chiro chake chaanenge abva nacho kanyi kwake kuti chizomudetsera kuchikora

Vana vanodzidza zvidzidzo zvepashi vanokurudzirwa kuenda kuchikora nenguwa veiyaiya zvinenge zveitaurwa nevadzidzisi vavo. Nekuti chikora chepashi ichocho ndipo panotangira upenyu hwemuntu.

Zvikora zvedu zvepadera nezvepadera dera kugundisa vana kuita humhizha hwesimbi vana vanofunda mabasa ane chekuita nesimbi kungakupishira kana kuake chikora.

Zvikora zvedu zvikuru nezvepaderadera zvofundisa vana kushandisa umhizha we simbi , zvinozovapa kuti vakwanise kubva pachikora apapo neruzivo, vochinotangisa mabasa avo ekunasira zvinhu.

Zvikora zvedu zvepakati zvovandudzikavo mwana votodzidziswa zvekuveza. Vamwe vanotokwanisa kuveza matebhura anotoshandiswa pachikora apapo.

Vana vedu vokwanisa kunasirawo motikari, kana kuvaka zvidziro, kana kugadzira zvihlayo vari kuchikora chepadera nepadera-dera. Zvakavandudzwa kuti dzidzo iyi vave nayo, vazokwanisa kuishandisa.

Chikora chakakosha. Zvikira zvepadera dera, zvinikwanisa kutofundisawo ntombi kuti dzikwanise kuruka misoro dzavantu nekunasira kumeso, dzeyizokwanisa kutovhura zvitoro zvazvo.

Zvikora zvedu zvepadera dera nezvepadera zviri kuvakwa nevantu vakazviemerera Vega izvi zvinotokomba zvinenge zvakavakwa nehunyanzvi zvehurumende ngazvitedzerewo zviwane zvihlayo zvinoyevedza.

Zvinodakadza kuti zvikora zvedu zvepadera zvokwanisa kuashura ndombi dzinenge dzadawo kuita mabasa ainzwi ngechirume akafanana nekugadzira zvemagetsi.

Tinoona vana vanoenda kuzvidzidzo zvepakati nezvepadera votofundiswa umhizha veishandisa michina yechizvino zvino. Vana ava ngavakurudzirwe ngekuti ndicho chega chasara chekuti wabva kuchikora wozviitira mabasa ako.

Vantu vanokurudzirwawo kuendeswa vana vavo kuzvidzidzo zvepadera nepadera dera nokuti vana ava vanonofundawo mabasa enyara avanozokwanisa kuzotoita muhupenyu.

Tinokurudzirwa kuti vana vedu vachinge vaenda kuzvikora zvepadera vasatya kuita amweni mabasa, nekuti mabasa enyara aya anozoabetsera kuita zvifundo zvavo zvepadera veizovawo vamweni vantu vanozvishandira.

Tinokurudzirwawo kuti tisarambidze vana vedu kana vaenda kuzvikora kuti vasaita mitambo. Vamweni masoro pfungwa hadzimo zvemabhuku hazvikonekwi, asi vane zvipo zvavo zvavakabarwa nazvo.

Tinokurudzirwawo kuendesa vana vedu kuzvikora zvepadera. Ngatisarekera vana vedu veida kunzerereka veiti ndakukona kuerenga nekunyora, mabasa akuna, vana ngavaende vandofunda.

Variyo vana vezvikora vanokwanisa kutofundisa vamweni. Vamweni vana vanokwanisa kuona ngeku, kudzidza ngekuona zvinenge zviri pachidziro chinokurudzira kuti vadzidzisi ngavanyore zvinoerengeka.

Vana, vakomana, ndombi dzedu dzinonyengedzana ,nokuita zviro zvisikarurama nguva isati yakwana vozopedzisira vasingachapedzi chikora.

Ngazvifanane zvidzidzo zvezvikora zvedu zvisasiyana kuti ichinchikora chakati kwitirei ichi chakati dzakei zvinozopa kuti vana vakazodzangana kuzvikora zvepadera vaonerane pashi.

Tinavo vana vanoenda kuzvidzidzo zvepakati, ngatisavarambidze kuita mitambo pachikora nekuti mitambo idzi vamweni vanodzikona neunyanzvi zvinozovapa kuti vakwanise kushandisa chipo chavo ichocho muupenyu.

Vana vaakuenda kuzvifundo zvepadera, vanombopuwa mukuwo wavanounganidzwa kuti vaudzwe, nezvezvidzidzo zvavangakwanisa kutora ,zveienderana nemishando dzavanoda kuzoita.

Variko vana vanotozobve pachidanho chepakati vanotobva apapo avachaendi kuzvikora zvepadera dera vanenge vatobva vafundiswa mabasa emaoko vochizova vantu vanotodzishandira.

Zvikora zvepadera zvowandudzwawo kuyuiswa rukumbati nemusiwo umwe chete kuti vana vaonekwe veipinda veibuda vana vemazuwa ano vava nemutinya sando vavachadi kuteedzera mutemo.

Tinazvo zvikora zvepadera zvirikuvandudzika zvirikupuwa mabhuku ekuti vana vaerenge veinda nawo kanyi. Izvi zvinoitwa nemasangano akazviemera ega anenge abvumirana nehurumende.

Zvikora zvepakati zvava kufundisa vana magwaro akanaka ekuti zvikora zvedu zvepakati zvava kufundisa vana magwaro akanaka ekuti vaziye kuti eibva ipapo unokwanisa kunofundira kuzvikora zvepadera - dera zvidzidzo zvipi uye kuti ungazoite basa ripi.

Zvikora zvega-zvega zvinokurudzirwa kuti zvive nechidziro chinoita kuti vanthu vanyorere-maticha akhona einyorera pachidziro vana veierenga veizokopawo veinyorawo mumabhuku mavo.

Vana vedu vaakuendawo veivandudzikawo. Kana chikora chiri kuretu chisi pasinde po unoenda nemichovha inovaperekedza kuenda ngekudzoka kanyi.

Tinoramba teitenda hurumende irikuti mwana wega wega anekodzero yekuenda kuchikora kana asina mari unoenda mubereki ndiye une mhosva yekutaurirana nemukuru wechikora .

Tinazvo zvikora zvepa dera zvino fundisa vana kuti vakwanise kunyora neku erenga zvakanaka uye vazive zvifundo zva vanosiso ku gwinyisira mazviri kuita kuti vazoita madhokodheya.

Zviriyo zvikora zvichakasarira zvichiri kushandisa rukombati kuti mudzidzisi anyore asi zvati simukei zvinoshandisa michina yechizvino zvino inenge yeitobudisa ngomapikicha.

Tinazvo zvikora zvedu zvajakatikira nenyika yeshe, zvikora zvawanda munharaunda zvekutoti zvinotoita makwikwi ekutamba mabhora veizowana vanthu vanenge vatora mujeke vopuwa mubairo.

Zviriko zvikora zvedu zvovakwa nemhando yakasiyana siyana karetu vana vaingopoya nepavanoda votonyangarika veibva pachikora vabereki veiti vana vari kuchikora mazuwa ano vana vokomberedzwa veibuda nemusiwo umwe chete.

Tine zvidzidzo zvepakati zvinoitwavo nevana vedu ndipo pane hwaro hwekuona kuti muntu uyu muupenyu hwake uchaita basa rei. Kune vamwe vanokona kutambe mabhora vanotoonekwa ikoko.

Tinokurudzirwa wawo sevantu vanofunda muzvikora kuti tione kuti zvikora zvatinoendesa vana vedu kuti zvine zvihlayo zvakafanira here kuti vakwa ise kugara vakasununduka .

Tinazvo zvikora zvedu zvepadera zvakakurudzirwavo nehurumende zvikapuva mabhuku pachena akawanda. Anoita kuti mwana akwanise kupinda mukamuri iyoyo ari ega otsvaka ruzivo.

Tikaiona vana vanotambudzika vasina kuenda kuzvikora ngativaendesei kubazi rinodetseredza vanenge veishaya kuti akwanisewo kuenda kuchikora vonoverenga veidzidza nevamweni.

Dzidzo yakakosha .Vana veshe-veshe vanoda kuzokundawo muzvidzidzo mavo. Zvino gore negore zvimweni zvikora, zvinounganidza vana zveivapa vaya vanenge vakatora mijeke.

Vana vanokurudzirwa kuenda kuchikora vasagumira munjira. Vazhinji vemajaha vanongoti vokona kunyora nekuerenga nekureketa chirungu wotosiira apapo voenda joni.

Variyo vantu vari kudetsera hurumende pakuwedzera zvikora kuti zviwande muntaraunda. Vari kuvakawo zvikora zvakanakisa veiteedzera mutemo unodiwa nehurumende.

Zviriko zvikora zvirikuakwa nehurumende nevanhu vakazviemera vega asi zvikora izvi zvinoramba zveizi ngazviite mitambo yemabhora. Vana veikwikwidzana kuitira kuti vagwinye.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvovakwawo mumataundi madodori kudhayako zvikora izvi zvaiwanikwa mumadhorobha makuru kuru chete .

Tinazvo zvikora zvapaderadera zvofundisa vana mushando yemaoko, mwana unotobvako otoziya kuti unokwanisa kutovhurawo zvake eitopinzwawo vamweni mabasa .

Zviriyo zvikora zvepadera-dera zvawanda kuti chakata mazuva ano nekuti mamwe masangano akazviemera ega nemachechi akakurudzirwa kuvaka chikora izvi mundaraunda dzinogara veruzhinji.

Zviriyo zvikora zvinofundisa vanthu panezvokubika zvikora zvepadera-dera zvirikupawo fundo iyoyo kuti mwana akwanise kuzovhure hotera yake kana kuti andotsvake basa kumahotera.

Variyo vanoenda kuzvikora zvinenge zveifunda vana vedu padera dera vane hutyara tyara hokude kushaishe ndombi dzedu. Madhara akadaro ngatorwe asungwe agare mujere.

Zvikora zvepadera dera zvodakadza nekuti muntu weshe okwanisa kuzvihanira kudhayako zvaihanirwa neveshenga .Mazuvaano hurumende yodetsera vana vanoshaya kana vasina zvokuendesa kuzvikora ivo vakakunda.

Varimo vana muzvinafundo muzvikora medu vanoramba veyidokwaira kuvandudza fundo yevana kuitira kuti pavanoyenda veyizosangana nevamwe vana vanobva kunodzidza kumhiri kwemakungwa vasayenzana masimba.

Vana vedu vokurudzirwa kuenda kuzvifundo zvepadera-dera uko kwava kunasurudzwa kuti vakwanise kufunda veigarapo vasingachadzokeri kukanyi nzvimbo idzi dakanaka.

Zvikora zvedu zvepadera dera zviri kuwandudzwa mavakirwe azvo ekuti zvikwanise kukwikwidzanawo nezvikora zviri kubanze kwenyika kuitira kuti vana vasangana mumabasa vasazoedzana masimba.

Tinazvo zvikora zvepadera izvo zvavakuvandudzika zveipa vana fundo. Yekuti eibva apapo unokona kutonoshanda sadhogodheya eivhura chibhedhlera chake.

Tinavo zvehurumende varikukurudzira machechi kuti adetseredze kuaka zvikora zvepadera dera kuti zviwanikwewo muntaraunda dzatiri uye vana vadetsereke.

Variyo vantu vanoshanda muzvikora zvepadera-dera vanoramba vakazvivandudza veivakira vana vedu kuti vave neutsanana wepadera-dera sezvo vamweni veigara kure nemhuri dzavo.

Tine vana vechikora vanoenda kuzvifundo zvepa dera dera vana ava ngavaudzwe zvakakoshera dzidzo iye kuti kubva ikoko azvirevi kuti unowana basa ipapo ipapo.

Zviriyo zvikora zvepadera-dera zvinoisa kamuri rekungoisa zvihlayo zvekugara. Zvekuitira kuti muntu anenge asina zvifundo opinda imwomwo nezviro zvake ozvifundira ari ega.

Tinazvo zvikoro zvepadera dera zvinenge zveifundisawo vana kuti vazoita madhokodheya kana vana mukoti uku vana vanotofundiswa vachitoona vatenda vamweni nekutovadetsera

Tinokurudzirwa kuti tiendese vana vedu kuzvikora zvepadera dera ngekuti ikoko ndiko kune ruzivo rwese runozobva mwana eyienda kunotsvake mushando vamweni veidziitira mushando dzavo.